par exemple o deɓoga nga xaye bo deɓ tening mbetik to jega tiro xalis ale tamit maaga bubooba waaga gar xalis fe deɓogoona maaga eet oona demb a refa tening ɓetikoo o gara nga ne coxong tening ɓetikof ca veux dire jega tiro wo jegi ro xalis to ko soxla ko jeg rek rek waaga gar xot e o xota ngaan o ɓis o reta nga koy bo tening lakas kaa rooga fi bo jega e o gar dembiind ɓisiidin o jega nge koy o continuer debaane barrer a tening mbetik kaaga o jega mnga koy waaga gar leye remplacer in continuer a teɓof o jega nge tamit waaga kaaga barrer in wo o commencer a tina teɓ kaaga tamit a leyaan ñeti caabi ne te e a meeke yaam ka leye vision mondial den luliidun meen pour te waago dimle rew we kaaga de a leyaan no ñeti caabi neene